Kuqakathekile ukubana abezempilakahle bethekelele abantwana besikolo. Beyebahlaba amajekiseni ukuvikela ingubhane zemikhuhlane etshiyeneyo, eyabe isithe yahlasela

Umongikazi kumbe udokodela, ogqoke izigqoko ezilombala wesibhakabhaka. Ugqokile uphelele lezo mpahla, ukuze angathintani lesigulane laye asale esegula. Ugqoke zona kanye izigqoko zokuzivikela emikhuhlaneni angayithola ebamba isigulane kumbe ehotsha umoya ophefumulwa yisigulane.

Ngumama omileyo okhanya ekhongozele amanzi kusakhiwo esikhupha amanzi empompoza okwempompi. Kuqakathekile ukusebenzisa amanzi aphuma endaweni ezivalelweyo, ngoba kuyawavikela kakhulu lawo manzi emagcikwaneni asemoyeni.

Omongikazi bezempilakahle bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo bagqoke izaheke, bezivikela emakhaleni. Baphethe ingwalo zabantu abagulayo.

Isisebenzi sezempilakahle sigqokile izigqoko zokuzivikela ukubana zingathintani lamagcikwane emikhuhlane, sigqoke isayeke emakhaleni lengowane ekhanda njalo lokunye okokuzivala amehlo.

Kuqakathekile ukubana ingcitshi zokwelapha izigulane zigqoke izembatho zokuzivikela izikhathi zonke lapho sezithe zabambana lezigulane.

Ngabantu, abagqoke izigqoko ezilombala olithanga, bafaka izayeke emakhaleni. Bagqoka amagilavisi ezandleni. Bazivikele abantu laba kakhulu. Kakubonakali lutho kudwa kusele amehlo kuphela, okutshengisela ukubana umkhuhlane abawenqabelayo ngumkhuhlane obulalayo njalo okungamelanga bathintane lawo.

Umphathi ntambo wezempilakahle umile phambi komphakathi lapho ekhuluma ecebisa abantu ngokuzinakekela kwezempilakahle ngaso sonke isikhathi ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane eyehlukeneyo.

Umongikazi ogqoke izigqoko zombala oyisibhakabhaka esandleni sakhe uphethe ijekiseni uzama ukuthatha umuthi embodleleni yomuthi, ukuze ahlabe ngawo isigulane esiseceleni kwakhe.

Udokotela wesifazane, ugqoke ijazi elimhlophe ezandleni ugqoke amagilavisi alombala wesibhakabhaka ubambe owesilisa ingalo.

Udokotela ugqoke izigqoko ezombala wesibhakabhaka lamagilavisi alombala wesibhakabhaka ezandleni. Uthwele ijekiseni uhlaba umuntu wesilisa engalweni.

Kuqakathekile ukugeza kuhlanjululwe izandla ngaso sonke iskhathi. Ukunzela ukuvikela ukumemetheka kwrmkhuhlane engabe ithelelana ngokungagezi izandla, okubangelwa ngokungahlanzeki.

Abezempilakahle bahlezi ezitulweni bahela baqoke amajazi amhlophe, baphathisa ukwelapha uzulu ngumkhuhlane osumemethekile esigabeni.

Umongikazi wezempilakahle uthontisela ijekiseni emlonyeni womntwana ukuze avikeleke emikhuhlaneni elakho ukuhlasela umntwana nxa esekhule wafika ebangeni elithile

Kuqakathekile ukuzinakekela nxa usebenza kwezempilakahle. Udokotela ubambe ingalo yesigulane esitshengisela ukubana yisisebenzi sezempilakahle. Kungaba ngumtshayeli wezimota zokuthwala izigulane.

Isigulane esihlezi embhedeni ekhumbini lokwelatshelwa sikhanya siphathekile kodwa kulabasizi ababili abezempilakahle abayibo abasincedisayo.

Umongikazi ugqoke izigqoko ezilombala wesibhakabhaka. Uzivalile njalo ebusweni, ezandleni lakho ugqoke amagilavisi ukhanya ebambe isigulane esilele embhedeni.

Nxa ungumongikazi kumele uzivikele kwezempilakahle emakhaleni kuqakathekile ukuhlala ugqoke isayeke esikuvikela ekuphefumuleni imimoya engalunganga njalo lezandleni kumele ugqoke amagilovisi ngaso sonke isikhathi.

Umongikazi osekhumbini lokwelaphela, simbona ephethe umuthi uthontisela ingane encinyane ethwelwe ngunina wayo.

Kuqakathekile ukuhlanza izandla ngasosinke isikhathi ukuze sizivilele emagciwaneni ayehlukeneyo. Kungakho kumele sisebenzise zonke izindlela ezingenza senelise ukuthi sigeze ngamanzi agelezayo izandla zethu.

Izakhiwo zonke ezempilakahle kucecisiwe ngamagwalibamduli atshengisela indlela ezehlukeneyo ezokwenza izinto ezokuzivikela ezintweni ezitshiyeneyo.

Ngabasebenzi bezempilakahle laba abagqoke izigqoko ezibavikelayo ekuhlanganeni kumbe ekuhotsheni imimoya engabangela ukubana bagule.

Kuqakathekile ukubana abesilisa labesifazane bathole imfundiso mayelana lolwazi, ngokuzithwala lokukhulisa abantwana.

Omama abamileyo phambi kwesakhiwo. Omama laba bamenywe ngabezempilakahle ukuzozihlola mayelana lemizimba yabo lokuyinakekela njengabantu besifazana.

Ilunga lezempilakahle lamukela elinye ilunga lezempilakahle andubana labele umphakathi ngalokho elize ngakho ukuzobaqeqetshisa mayelana lokuziphatha kahle.

Imfundiso enengi itholakala ezikolo kodwa kuqakathekile ukubana abazali ngemakhaya bafundise abantwana ukugeza izandla ngaso sonke isikhathi ukuze bahlale bevikelekile emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Umuntu wesilisa ogqoke izigqoko ezilombala wesibhaka bhaka eceleni kwakhe kume owesifazana babuka igwaliba mduli elitshengisela umntwana wesilisa, lomntwana wesifazane.

Abantu besifazane abahleli emzileni abalindele ukuhlolwa ngumongikazi ohleli esitulweni kubukeka sengathi ubathatha i bp ngesikhiwa .

Omama ababili abakhelela amanzi ezigubhini ezomhlobo olithanga. Izigubhu abaziphiwa lapho abomkhankaso wezempilakahle behamba beholisa uzulu wonke esigabeni ukuze uzulu athole indawo ezihlanzekileyo ezokuphathela amanzi.

Abantu esigabeni bayakhuthazwa ukubana kumele bageze izandla zihlambuluke izikhathi zonke ukuze, bengathintani lamagcikwane ahlukahlukeneyo atholakalayo emphakathini.

Kuqakathekile ukukha amanzi endaweni ezihlanzekileyo indawo lezi kumele kube zindawo ezingavulekanga ezivalekileyo ukuze amanzi angahlaselwa ngamagcikwane ahlala emoyeni.

Kuqakathekile ukubana zonke izigaba zibe lendawo lapho abathola khona amanzi okunantha ahlanzekileyo njalo avikelekileyo emikhuhlaneni lemagcikwaneni.

Kuqakathekile ukubana abezempilakahle babe lendlela yokuqoqa ulwazi mayelana lemikhuhlane ethile lembangela ezithile ezihlukumeza umphakathi. Balakho ukukwenza lokhu ngamagwalibamduli betshengisela amanani abantu abazibuleleyo.

Indoda ekhulileyo, ekhanya isesimweni sokuphathwa ngumkhuhlane wengqondo. Ubonakala ngezenzo langokunyukubalisa ubuso bakhe ukubana umuntu lo akaphelelanga engqondweni.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ukubana ukuhlukumezeka kwengqondo kumbe ukugogeka kwengqondo kubangelwa yikuthi isikhathi esinengi umuntu uyab' ehlala eyedwa, etshone eyedwa, ebe sesiba lemicabango ephambanisa ingqondo.

Iqula labacebisi lisemhlanganweni liyafundiswa, liqeqetshiswa ngelizafika likufundise abantu emphakathini mayelana lokugogeka kwengqondo.

Lilanga elikhulu elomkhankaso wabezempila kahle lapho ababambisana khona lozulu wonke jikelele ukunanzelela ilanga lokuqakathekiswa kokukhubazeka lenhlala kahle yengqondo

Omama abane bahlezi lowesilisa okubukeka sengathi ngumuntu ophethwe ngumkhuhlane wengqondo. Bayamcebisa bayambonisa kodwa yena kukhanya ukhubazekile okwengqondo.

Umuntu wesilisa ohlezi weyama umduli okubonisa ukubana engqondweni akaphelelanga kuhle kungakho uhlezi wavula amehlo okomuntu odidekileyo oyethukileyo ongakwazi okokwenza.

Owesifazana obukeka emuhle. Njalo egqoke kakuhle .Utshengisela ukubana uphilile kahle ngokwengqondo .Uphilile kahle njalo emzimbeni wakhe .

Kungumlando wabezempilakahle lapho okutholakala khona abacebisi. Abacebisi laba bacebisa omama abamunyisayo mayelana lezempilakahle.

Omama abanengi bafolile ekilinika baphethe abantwana babo ezandleni. Balindele abezempilakahle ukubana bebuye bazebahlola kunye labantwana njalo babafundise indlela zokuzigcina njalo lokunakekela abantwana babo.

Kusemtholampilo lapha okubonakala izitulo zokuhlala izigulane labaphekezeli bazo bemelele omongikazi labodokotela ukubana babasize.

Kuse clinic loba esibhedlela lapho kubonakala ngezinto ezisetshenziswa kulindawo ezisetshenziswa ukubamba izigulane ezisetshenziswa ukuhlola izigulane zisemabhokisini .

Libhakane elikhombisa ukubana kusele umango ongakanani andubana ufike emtholampilo. Leli bhakane libhalwe ngamabala amnyama, anjengesibhakabhaka labomvu.

Umphathintambo wezempilakahle edolobheni leRwanda umile phambi komphakathi uyakhankasa mayelana lokubana abantu kumele bahlale bezinakekela njalo bethekelele indawo zempilakahle ukubana bathole ulwazi bathole usizo basinyazana ukuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane.

Indawo zokwelaphela abantu ezinjenge zibhedlela amakilinika lezinye indawo ezisetshenziswa ngabezempilakahle zibonakala ngamabhakane abhaliweyo ekhombisa izindledlana eziya emakhumbini atshiyeneyo abomongikazi labodokotela .

Emtholampilo kuqakathekile ukuhlala kuhlanzekile kungakhokumele kuqhatshwe izisebenzi zibe zinengi ukuze umsebenzi wokuhlanza indawo ube lula ngoba kudingakala ukuhlala kuhlanzekile izikhathi zonke.

Inhle indawo yokwelaphela izigulani, iyabukeka ibonakala ngotshani obuqunyiweyo obuluhlaza tshoko, iyakhanga indawo leyi kakhulu iyatshengisela ukubana izisebenzi eziyinakekelayo ziyawubamba umsebenzi wazo ngobuciko bazo.

Kuqakathekile ukubana abezempilakahle basebenzisa zonke indlela ezitshiyeneyo ezokukhankasa bengasebenzisa indlela zezimemezelo bengasebenzisa amagwalibamduli alemifanekiso ezakwenza laba abangayenelisi ukubala kodwa babone ngayo leyi imifanekiso.

Kusekhumbini lemtholampilo lapho esibona khona imibheda ehelileyo ekhanya ukubana izigulani akade zilapho sezitshayisisiwe ukubana zibuyele endlini ngemva kokwelatshwa.

Umongikazi wesifazana ugqoke ijazi elimhlophe, phambi kwakhe kulomtshina ongumabona kude, umtshina lo wenza ulutho oluncinyane lukhanye lulukhulu, lokhu kuyabancedisa kakhulu ukubona amagcikwane eduze.

Abafundi abafundela ukuba ngomongikazi basendlini yokufundela baphethe amathuluzi alokho abakufundelayo ezandleni zabo.

Abafundi abesendlini yabo yokufundela abafundela ukuba ngomongikazi babonakala bethwele imitshina yokuhlola izinto ezitshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Abantu abahleli egumbini lokufundela, befundiswa ngezempilakahle. Befundiswa kumabonakude onguye okhupha imifanekiso lamabala amakhulu ukuze bonke abakulelogumbi benelise ukubona abakufundiswayo kakuhle.

Abafundi abaqeqetshela okwezempilakahle basendlini yabo yokufundela, bagqoke amajazi amhlophe, bafaka izayeke ezimhlophe emakhaleni abo.

Intsha iyakhankasa mayelana lezocansi ikhankasa ukubana abantu kumele baziphathe kuhle bazivikele nxa besiya emacansini, bagqoke lokhu okuthiwa ngamakhondomu ngesikhiwa.

Ayisibantu kuluthuli esiqintini sakuleyi indawo. Abantu balubhobo, bahamba bekhankasa bememezela ukubana ilo lalo ongabesele endlini aphume axhumane labo.

Zinengi izindlela ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukubana imikhankaso yabo iyefinyelela emphakathini. Bangasebenzisa amaphephandaba, bangasebenzisa izimemezelo lapho behamba bekhuluma mayelana lale imikhankaso.

Kubukeka kusesibhedlela lapha omongikazi kukhanya sebeqalisile umsebenzi omongikazi bagqoke izigqoko ezilombala wesibhakabhaka njalo eceleni kwabo kulezigulane ezihleziyo ezilindele ukubana ziqale ukuhlolwa

Endaweni ezinjenge zibhedlela ,amakilinika . Kuqakathekile ukubana zakhiwe zibe lemithunzi ,imithunzi leyi ibe lezithulo zokuhlala .Ukwenzela ukubana izigulane zifike ziphumula andubana ziqale ukwelatshwa.

Ingcitshi zezempilakahle zithwele amahlamvu esihlahla okuthiwa yi "pawpaw".Batshengisa abantu esigabeni ukuqakatheka kwaleso sihlahla.

Emtholampilo, kulebhakane elilombala wesibhakabhaka elibhalwe ngamabala wombala omhlophe, elikhombisa izindlela okumele zilandelwe ngabantu abathekelele kuleyondawo besiya emakhumbini atshiyeneyo okwelatshwa.

Ezibhedlela, emakilinika kumbe endaweni ezithile ezokuhlola ezempilakahle. Kubonakala ngendawo zokuhlala abantu. Lapho abalinda khona. Belindele omongikazi ukubana babazise lapho okumele baqonde khona ukuze bayethola ukulatshwa.

Kulomntwana omncane oyintombazana omileyo ngaphandle kwesakhiwo sesibhedlela. Ngaphandle kwesakhiwo lesi kubhaliwe ngamabala amakhulu alombala wesibhakabhaka ibizo lakuleyondawo.

Kusesibhedlela lapho kubonakala abantu abahlezi ezitulweni, abalindele ukubana abezempilakahle babaphathise kulokhu abaze ngakho esibhedlela.

Izakhiwo zesibhedlela loba emakilinika ziyakhiwe kuhle okunye okumangalisayo. Zilendawo lapho ezakhiwe zaba yimithunzi eyokuthi abantu bayakwanisa ukucatshela ilanga behlezi besalindele abodokotela labomongikazi.

Isakhiwo esekilinika sibonakala ngamafasitela acazimulayo njalo ngaphezu komgubazi sibhaliwe ibizo lekilinika leyi sibukeka sisihle kakhulu.

Abesifazane abaleleyo embhedeni egumbini lokwelatshelwa. Bakhanya belindele odokotela labomongikazi ukubana bezobahlola.

Endaweni zokwelaphela izigulane kulamabhakane alemitshoko ekhombisa amagumbi ahlukeneyo lapho abongikazi labodokotela ababonela khona izigulane njalo bazihlole futhi.

Leyindawo yezempilakahle lapho abantu abelatshwa khona, kungaba seklinika, kungaba sesibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile ngazozonke izkhathi ngoba abezempilakahle bayakhuthaza kakhulu ukubana ukuhlanzeka kuyisiqokoqela ebantwini bonke.

Phambi kukamongikazi kulomabona kude, umabonakude lo utshengisa izigulane okutholakeleyo emveni kokuba sezihloliwe ngowezempilakahle.

Umongikazi wezempilakahle uthatha isigulane igazi esebenzisa isikhali sakhona esokuhotsha igazi emzimbeni womuntu.

Umongikazi uthwele isikhali sokuzwa ukutshaya kwenhliziyo. Usifake esifubeni somntwana omncane ukuze abone uhlupho okuhlasele umntwana lowu.

Isiphathamandla sezempilakahle simi phambi komphakathi sikhuthaza uzulu mayelana lokuzivikela emikhuhlaneni wemvukuzane yesibeletho osuvamile kulezinsuku ukuhlasela omama.

kumkhuhlane ohlasela izinso ongabonakaliyo ngamehlo enyama kodwa umuntu engafakwa emtshineni umtshina uyenelisa ukutshengisa ukubana lukhuhlane umemetheke okunganani njalo uhleli endaweni enganani

Udokotela wamathambo uyelapha isigulane uyaselula imithambo kunye lemisipha yaso leso sigulane ukuze azwe lapho okulobuhlungu khona .

Umongikazi esibhedlela uthwele isikhali esokuhotsha igazi esandleni sesigulani. Ezandleni ugqoke amagilavusi ukuze azivikele angathinti lelo gazi, funa asale egula.

Umongikazi ugqoke isigqoko sombala wesibhakabhaka ugqoke isayeke emakhaleni uthwele umtshina wokuzwa ukutshaya kwenhliziyo okwentombazana encinyane ehleli esitulweni

Minengi imitshina esisetshenziswa kulezinsuku ngabodokotela labomongikazi emakiliniki loba ezibhedlela ukuhlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo.

Isigulane siphethe amaphilisi ezandleni awokwelapha njalo evikela umkhuhlane wemvukuzane osuthe wahlasela leso sigulane.

Umongikazi umi eceleni kwentombazana encinyane. Uyayikhuthaza ukubana ihlale inatha imithi izikhathi zayo zonke ukwenzela ukuthi ugubhane lwemvukuzane lolu osoluyihlasele lubenganeno.

umntwana omncane obonakalaephatheke kakubi kwezempilakahle olejwabu elingahlambulukanga elilezilonda njalo ophethwe lilihlo elilomntwana phakathi kwalo

Emalaboratory yindawo ebizwa ngesingisi, kulapho odokotela labomongikazi abahlola khona izinto ezitshiyeneyo ezingabe ziphathelane lezigulane. Kuyahlolwa imithambiso yezigulane, kuyahlolwa igazi lezigulane lokunye njalo okunenginengi.

Leli likhumbi lokuhlola izigulane eziyabe zilungiselela ukuhlinzwa ikhumbi leli libonakala ngemitshina esetshenziswa lapho ephezu kwamatafula ikhumbi leli lihlanzekile libetha umoya.

Amalabhorethari yindawo ezihlala zilemitshina eyehlukeneyo njalo imitshina leyi iyasetshenziswa izikhathi zonke ukuhlola izinto ezitshiyeneyo eziphathelane lezigulane.

Zinengi izikhali ezehlukeneyo ezincedisa omongikazi labodokotela, endaweni okubizwa kuthiwa yilaboratory ngesilungu.

Amalabhoretori zindawo ezenziwe ngobuciko njalo kuhlolwa izinto ezitshiyeneyo eziphathelane lempilakahle yabantu.

Izinto ezinjenge mithambiso, igazi ubulongwe kumbe inyama zezigulane ukuze oDokotela benelise ukuchasisa umkhuhlane ophethe isigulane. Lindawo ibizwa ngokuthi yi laboratory ngesilungu .

Izisebenzi ezisebenza elabhorethari, zikhanya zisebenza ndawonye. Zigqoke amagilavisi amhlophe ezandleni bagqoka njalo lezigqoko ezilombala wesibhakabhaka.

Ema laboratory kulapha okuhlolwa khona izinto ezitshiyeneyo eziphathelane lezigulane yingakho izisebenzi ezisebenza kuleyo indawo kube yizisebenzi ezikwaziyo ukugcina imfihlo zezigulane.

Abezempilakahle abagqoke impahla ezilombala wesibhakabhaka basendaweni lapha abasebenzela khona ukuhlola izinto ezitshiyeneyo eziphathelane lezigulane. Indawo le abakiyo ibizwa ngesilungu kuthiwa yilaboratory.

Ezibhedlela ezinkulu kulemitshina emikhulu lapho okungeniswa khona umzimba womuntu wonke ukuze kutshiswe amagcikwane emvukuzane engamemetheki umzimba wonke.

Ababalisi abaqeqetshileyo abafundisa abafundi abafisa ukuba ngodokotela labomongikazi kusasa andubana sebeqedile izifundo zabo. Umbalisi ubatshengisa umtshina wokuhlola izigulani.

Ngamambhodlela ahlukeneyo aphathele izinto izinto ezehlukeneyo. Amambhodlela lawa atholakala kuma laboratories lapho okuhlolwa khona izinto ezinenginengi eziphathelane lezempilakahle .

Ngamambhondlela amancane alezivalo ezehlukeneyo imihlobo yazo amambodlela lawa aphathele igazi phakathi elivela hlolwa elaboratary

Emalaboritari kutholakala imitshina eyehlukeneyo eyokuhlola izinto ezehlukeneyo eziphathelane lezigulane. Emalabhorathori akuvunyelwa ukuphombuku ngena ubani lobanu ngoba kulemfihlo zezigulane ezitholakala kuleyondawo njalo ezicubungulwa kuleyo ndawo.

Omama abathathu ababelethe abantwana babo abancinyani ,belubhekise ekilinika ukuyahlolwa njalo lokuyazihlola labo. Njalo lokuyathola izindlela zokuzivikela ukwelamisa kuhle abantwana .

Kuqakathekile ukwethekelela emtholampilo ngezikhathi zonke kubomama abazithweleyo lapho belungiselela ukubeletha abantwana babo. Kumele bahlale besiyahlolwa ngasosonke isikhathi insuku zabo zize zifike.

Umntwana omncinyane uhlezi. Umelele umongikazi ukubana amhlole. Umongikazi lo ugqoke ijazi elimhlophe, wagqoka lamagilavisi ezandleni wasegqoka lesayeke emakhaleni.

Kulezinsuku ezindlini zokwelaphela kutholakala imitshina eyehlukeneyo, eyokuhlola abantu izifo ezihlukeneyo emzimbeni . Eminye njalo isetshenziswa ukubona ingangaphakathi yezigulane engeke ibonakale ngamehlo enyama.

Ithulusi esetshenziswa ekuhotsheni umuthi esigubhini sawo. Ithulusi leyi ibizwa ngokuthi yisirinji. Ibhaliwe izilinganiso ezihlukahlukeneyo ezomuthi.

Amambodlela amanengi akhanya ephathele igazi phakathi kwawo amambodlela lawa okutshengisela ukubana asendaweni eyokuhlola igazi ebizwa ngokuthi yilaboratory ngesikhiwa.

Kulezinsuku abafundela ukwelapha abantu odokotela loba omongikazi, basebenzisa imitshina eyibuciko obuphezulu ukubona okungabe kuphethwe yizigulane abahlangana lazo ezibhedlela lemakilinika.

Izakhiwo zonke ezitholakala ezindaweni zokwelapha abantu. Zilemitshina eyokuhlola ingaphakathi yezigulane ngokutshiyeneyo, kusiya ngokuthi isigulane siphethwe yiwuphi umkhuhlane.

Izigulane zisuka zibhadaliswe intengo engaphezulu, edlula leyi eyokuhlolwa nje ngoba zifakwa emitshineni, imitshina leyi itholakala nzima ngoba layo iyadula.

Ngamajekiseni lamanalithi asetshenziswa nxa kuselatshwa izigulane . Amajekiseni lawa lamanalithi kumele alahlelwe emagabheni okulahlela izibi lapho okungafinyeleli khona abanye abantu funa babesengozini becine besiba lamagcikwane athelelwanayo ngalezo zikhali.

Siyayincoma imisebenzi yabelungu ngoba khathesi ezibhedlela sokulula ukuhlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo kusetshenziswa izikhali ezehlukeneyo.

Kuqakathekile ukubana indawo zonke ezempilakahle ezinjenge zikilinika izibhedlela kutholakale kulamagajana awokufakela izibi ukuze abantu bengalahleli izibi yonkindawo okuyikho okungacina kubangela imikhuhlane lamagcikwane atshiyeneyo.

Ngumtshina olombala owesibhakabhaka lomhlophe. Lowu mtshina usetshenziswa ukuzwa ukutshisa komzimba womuntu loba ukuqanda komzimba womuntu.

Minengi imitshina yokusebenzisa esibhedlela ukubana izigulane zitshekhwe lokhu okuzihlaseleyo okungabonakaliyo ngamehlo enyama okungangaphakathi kwemizimba yezigulane

Likhumbi lesibhedlela esikhulu Lapho okuhlala khona imitshina eminenginengi etshiyeneyo esetshenziswa ukuhlola izigulane imikhuhlane eminenginengi

Kuqakathekile kakhulu ukubana abesifazana babe labantwana kodwa kuqakatheke kakhulu ukubana kumele bakwazi izikhathi ezifaneleyo ezokwelamisa abantwana.

izicathulo ezintathu ezincedisa abakhubazekileyo enyaweni abangenelisi ukuhamba yizo abazigqokayo ukuze zibancedise ukugqinisa imithambo yabo baze bacine sebesenelisa ukuzihambela bodwa kakuhle bengagqokanga lezo izicathulo

Nxa abantu begogekile okwenyawo bengesenilisi ukuzihambela bodwa, basuka bafakwe esitulweni esilamavili esiyiso esibancedisa ukubana bazihambele bodwa loba bafuqwe basiwe kumakhumbi atshiyeneyo loba indawo ezitshiyeneyo zokwelaphela.

Etafuleni elombala oyimpunga kulezigaqa ezimbili ezithandelweyo izigaqa lezi zibizwa ngokuthi ngamabhandeji yizo ezokubopha imisipha eyabe inyelile yizo njalo ezokubopha izilonda.

Zinengi izikhali ezisetshenziswa emakiliniki, ezibhedlela, endaweni zonke zempilakahle esizithola kulezinsuku. Izikhali lezi zenza imisebenzi yabo Dokotela laboMongikazi labacebisi ibelula kakhulu.

Minengi kakhulu imitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola izigulane. Kulowokuhlola amehlo, kuleyokuhlola imizimba, kuleyokuhlola amathambo, kuleyokuhlola ingangaphakathi yomzimba lapha kuyabe kuhlolwa khona izitho zomzimba ezingabonakaliyo ngaphandle komzimba.

Imitshina yakulezinsuku iphucukile kakhulu ngoba iyatshengisa imikhuhlane ephethe izigulane loba izigulane zilimele. Ilakho ukubona okungangaphakathi komzimba wesigulani okungeke kubonakale ngamehlo. Imitshina leyi isetshenziswa ngabaqeqetshele ukusebenzisa leyomtshina kuphela.

Imitshina yakulezi insuku yenza umsebenzi ubelula kakhulu, kubomongikazi labodokotela. Ekwazini ukubona umkhuhlane ophethe isigulane. Njalo imtshina le iyaphathisa ukubona imikhuhlane, engaphakathi, kwesigulane, Engeke ibonakale ngamehlo enyama.

Umtshina otholakala ekhumbini lokwelapha izigulane. Umtshina lowu usebenza ngamagetsi. Umtshina lowu uyenelisa ukuncedisana labodokotela ukuhlola izigulane ukubana ziphethwe yiwuphi umkhuhlane

Kulezinsuku sokulemitshina eyehlukeneyo eyokuhlola izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo kulemitshina yokuhlola ingangaphakathi yesiguli emathanjeni ,esiswini ,ekhanda lasenqgondweni.

Emakhumbini amanengi abodokotela awokwelapha izigulane, ufica kulemitshina eyehlukeneyo ebancedisa ukuhlola isigulane ukuze babone ukubana ziphethwe yikuyini emizimbeni yazo.

kulomabona kude oxhumaniswe lemitshina oncedisa odokotela lapho behlola isigulane njalo lo umtshina usebenza ngokuthi lapho isigulane sesifakiwe kiyo udokotela uyabe ebukele kumabona kude ebona ingaphakathi yesigulane.

Ezibhedlela kulemitshina ehlukeneyo eyokuhlola izigulane, eminye yazo imitshina le, ilendawo lapho okuphuma khona amaphetshana ayabe elemfanekiso, eneliswa kuphela ukuchasiswa ngodokotela okuphethwe yisigulani.

Kuselabhorethari lapho okuheliswe amambodlela okufakela igazi eselivela hlolwa andubana lihanjiswe emakilinika kumbe ezibhedlela lapho elilindelwe khona ngabanikazi balo.

Iminengi imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ezindaweni zokwelaphela izigulane. Imitshina le iyasiza kakhulu ukubona lokhu okungabe kuhlasele isigulane njalo zibekwazi ukubana yikuphi okumele zelatshwe ngakho.

Omongikazi labodokotela nxa besemakolitshini abo awokufundela ukwelapha isigulane, basebenzisa imitshina etshiyeneyo, njalo imitshina leyi iyehlukana kusiya ngokuthi umuntu ofundayo ufundela ukwelapha uphi umkhuhlane. Kungakho umkhuhlane ngemkhuhlane ilezikhali zawo ezehlukeneyo ezokusebenzisa.

Zinengi izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela, izikhali njalo ezinye ezicijileyo .Okungamelanga zisetshenziswe ngubani langubani zingazange zigeziswe ngemithi yokuvikela zibulale amagcikwane angabe esalele kuzo.

Emtholampilo uthola yonke into ephathelane lezempilakahle zabantu. Kulezinto ezitshiyeneyo ezisetshenziswayo ukugqokwa lapho siselula inyama , amathambo emizimbeni yezigulane.

Izikhali ezicazimulayo ezisetshenziswa ngodokotela nxa sebehlinza umuntu. Kulezigelo, ingqamu , inalithi lokunye okutshiyeneyo.

Minengi imitshina eyehlukeneyo etholakala ezindlini zokwelaphela ezibhedlela. Kodwa kulomunye umtshina obaluleke kakhulu obizwa ngokuthi yi oxygen. Umtshina lowu ufakwa umuntu lapho esethe wabulawa ngokungaphelele ukuze ayenelise ukuphefumula lapho sebemvusa.

Imitshina esetshenziswa ezindlini zokwelaphela esibhedlela loba emakilinika mihle kakhulu njalo yenza imisebenzi ibelula kubomongikazi labodokotela.

Umtshina wokuhlola lowu otholakala ezibhedlela uphucukile kakhulu. Kulendawo lapho okhupha khona amaphepha alemibhalo lemifanekiso eyenelisa kuphela ukubonwa ngabezempilakahle abaqeqetshele lowo msebenzi.

Kuqakathekile ukubana abezempilakahle yonk' indawo lapho abaya khona behambe befakele izinto zokusebenzisa ezikhwameni ukuze zivikeleke labo bezivikele.

Amaphilisi okwelapha umkhuhlane othile asebhokisini elilombala omhlophe , loluhlaza lolithanga. Amaphilisi la asebhokisini elibhalwe ngamabala alombala omnyama.

Imbodlela emnyama ebhalwe ngamabala alombala amhlophe lolithanga. Imbodlela leyi ifakele amaphilisi phakathi kwayo. Amaphilisi lawa kawabonakali ukuthi ngawaluphi uhlobo kodwa ayelapha umkhuhlane othile.

Leli libhokisi lomuthi, kukanti eceleni kule mbodlela ehlala kulelo bhokisi nxa umuntu evela thenga umuthi ekhemesi.

Yimbodlela elomuthi elesivalo esimhlophe , elebhokisisni elomuthi eceleni kwalo. Lowomuthi utshengisela ukubana ngumuthi wokungezelela amasotsha okwenza igazi emzimbeni womuntu.

Yimbodlela elomuthi njalo elebhokisi lokufakela lowomuthi eceleni. Umuthi lowu ulomfanekiso wesifuba okutshengisela ukubana umuthi lowu usetshenziswa nxa umuntu ephethwe yisifuba loba ukukhwehlela.

Ngamabhokisi alombala olithanga lobomvu alemifanekiso yangaphakathi etshengisela imbambo lamaphaphu. Kutshengisela ukubana lumuthi welapha okungangaphakathi kwesifuba.

Ngamabhokisi amabili alombala omhlophe loyisibhakabhaka. Abhalwe ngamabala amnyama afanekiswe umuntu ogqoke isaheki. Amabokisi lawa phakathi aphathele izaheki ezisivikileyo entweni ezitshiyeneyo.

Amabhokisi amane afanekiswe abantwana abancane. Amabhokisi la alemithi ehlukeneyo phakathi, eyelapha izifo ezehlukeneyo ezabantwana.

Itshiyetshiyene imithi yakulezinsuku eyokugcoba ezilondeni, eminye yenziwa ibenjengamafutha okugcoba, eyinye imithi iyathontiselwa ezilondeni ukuze ziwome masinya.

Imbodlela elomuthi othontiselwayo lebhokisi laleyo mbodlela eceleni umuthi lowu kukhanya ngumuthi wokwelapha izigulani amehlo

Amabhokisi amahlanu, amabili alombala omhlophe abhalwe ngamabala alombala omnyama. Lamabhokisi alokubomvu, abhalwe ngamabala amhlophe. Atshengisela imifanekiso yokubana phakathi kulemithi yokwelapha into esemaphatshini kumbe esifubeni.

Kulembodlela eceleni lebhokisi lomuthi waleyo mbodlela eceleni umuthi lowu utshengisela isisu kunye lamathumbu okutshengisa ukubana lowo muthi ngowokwelapha into ehlasele isigulane esiswini.

Ngamabhokisi emithi eyehlukeneyo etholakala ekhemesi. Limithi ihlukene ngenxa yokuthi iyelapha amajwabu, lezilonda ezehlukehlukeneyo ebantwaneni lase badaleni.

La ngamaphilisi ancedisa isigulane ekubeni lomdladla wokudla ekubeni lomdladla wokulala amaphilisi lawa aqakathekile kakhulu ngoba ayanqoba umkhuhlane wokuswela ubuthongo.

Yimbodlela emnyama, elesivalo esimhlophe ebhalwe ngamabala alokulithanga. Eceleni kwayo kulebhokisi elokuphathela lowomuthi.

Minengi imithi eyehlukeneyo eyokwelapha izinto ezehlukeneyo . Kodwa lowu umuthi obizwa ngokuthi optidine ngumuthi wokwelapha amehlo .

Iibhokisi elihleli phezu kwetafula. Elilamambodlela alombala okhanyisela alezivalo ezilombala olithanga. Amambodlela lawo kukakhanya alemithi engamanzi esentshenziswayo ngabodokotela.

Yimbodlela yomuthi omhlophe, elesivalo esimhlophe. Eceleni kwembodlela yal' umuthi kulebhokisi lokufakela lowo muthi. Umuthi lo kukhanya ngumuthi wakulezi insuku.

Yimbodlela elombala oyisibhakabhaka, eyomuthi wamehlo. Eceleni kulebhokisi lalowomuthi. Lowomuthi wamehlo, usetshenziswa ukuthontisela emehlweni omuntu olamehlo abuhlungu.

Kulemithi yokugcoba izilonda ephakathi kwamagajana amathathu eminye njalo iphakathi kwamabhokisi imithi leyi ilusizo kakhulu ekuwomiseni izilonda .

Etafuleni emhlophe kulembodlela yomuthi elesivalo esibomvu. Eceleni kwawo kulebhokisi lawo. Umuthi lowu ngokuthontisela amehlo abuhlungu.

Amaphilisi wohlobo lwe Revlimid asegabheni elimhlophe elilesivalo esimhlophe leligabha libhalwe ngamabala alombala wesibhakabhaka lamnyama.

Ngamaphilisi asebhokisini lawa abizwa ngokuthi yiPromethazine abhaliwe isilinganiso samaphilisi aphakathi amaphilisi lawa ulakho ukuwathola kubodokotela kumbe ekhemisi ethengisa amaphilisi lemithi.

Imbhodlela elomuthi wabantwana ofanekiswe abantwana. Phezu kwale imbhodlela kulenkomitsho eyiyo eyisilinganiso sokunatha umuthi, kulebhokisi lalowo muthi eceleni.

Yibhodlela ekhanyiselayo elesivalo esimnyama elomuthi phakathi ukuze umuthi lowu uwukhuphe kumele uthathe ijekiseni le elomcijo uyihlabe phezulu kwesivalo andubana ukhupha umuthi ofuna ukuwusebenzisa.

Umuthi wokwelapha uphepha osembodleleni ekhanya imnyama ilesivalo esingathi silithanga umuthi lo uyasiza kakhulu abantu abaphethwe ngumkhuhlane wophepha

Namhlanje lilanga lomkhankaso wokugogeka kwengqondo. Ingakho abezempilakahle labacebisi balokho balomkhankaso wokukhankasela uzulu mayelana lokuzinakekela lokuzivikela emkhuhlaneni engabangela ukugogeka kwengqondo.

Yizigulane zisemtholampilo zilindele abacebisi labomongikazi babo. Izigulane lezi ezikhanya ziphethwe ngumkhuhlane wengqondo.

Umntwana omcinyane osebangeni labantwana abamunyayo uthwelwe ngunina njalo phambili kwabo kulodokotela othwele umtshina uyayihlola esifubeni lingane.

Abantwana abancinyane abasekhumbini labo lapho abelatshelwa khona. Bahlezi phansi. Bakhanya benatha okunathwayo okungabe kungumuthi, kumbe njalo ukudla abakudlayo ngeskhathi lesi besesbhedlela.

Abezempilakahle bethekelele esikolo sabantwana abancinyane. Bayabafundisa okuphathelene lokuziphatha kuhle. Sibona lapho bebakhombisa igwaliba mduli bebatshengisa imifanekiso eyokuzigcina kuhle.

Umongikazi ogqoke isigqoko esilombala wesibhakabhaka ekhanda wagqoka iqhiye emhlophe usendlini yokwelaphela abantwana njalo kukhanya ehlola umntwana omncinyane oleleyo embhedeni.

Nxa ufika emtholampilo uhle ubone ngezikhali eziphethwe ngabodokotela labomongikazi okuyizo abazisebenzisayo ukuhlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo.

Umongikazi ogqoke izigqoko ezilombala wesibhakabhaka, ogqoke lamagilovisi ezandleni zakhe kukhanya uhlola ingane eleleyo embhedeni.

Umama osanda kubeletha usana oluncane, uyalumunyisa njalo abezempilakahle sebemgqagqele befuna ukubona ukubana angabe esenza okuyikho yini abamfundise khona.

Omongikazi abafundela ukuqeqetsha kwezokwelapha lokunakekela abantwana abancane basekhumbini labo lapha abafundela khona. Phambi kwabo kumi onguye oyingcitshi yabo obafundisayo.

Umongikazi ubambe umntwana omncane uyamthontisela umuthi emlonyeni. Umuthi lowu ungabe ungowokuvikela umntwana emkhuhlaneni osuthe wamemetheka othile. Kumbe emkhuhlaneni osungahlasela lumntwana ebangeni lakhe akilo.

Ezindlini zokwelaphela abantwana abancinyane kuba lezambuzi , izambuzi lezi zilungiselwe izinga labantwana labo ukwenzela ukubana bahlale kuhle lapho besiya ngaphandle.

Umama ophethe umntwana omncane. Kukhanya uyammunyisa, njalo, uncedisana lomongikazi ukumunyisa umntwana. Umama lowu kukhanya ukuba ubelalisiwe esibhedlela.

Abantwana abancinyane abakhanya bephathekile bephethwe ngumkhuhlane ohlasele amajwabu abo batshengisela ngamabalabala umzimba wonke okutshengisela ukuthi bengabe behluzukile benwaya.

Ingcitshi zokwelapha izigulane ezintathu ziyabobotheka zitshengisela impilakahle .Zigqoke amajazi amhlophe nke.

Ekadeni abantu abanengi bebecina beyizacuthe kodwa kulezinsuku kulezikhali ezisetshenziswayo ukuncedisa labo abangezwa kuhle endlebeni ukubana behambise imisindo yalokho abakuzwayo kuyefika elihlweni lendlebe bazwe

Udokotela wezempilakahle uhlezi lomama ophethe umntwana. Bonke bakhanya bebobotheka, okutshengisela impilakahle enhle njalo okutshengisela ukubana udokotela akukhuthaza umama womtwana umama womntwana laye uyakwamukela ngokuthokoza okukhulu.

Omongikazi ababili abasendlini yokwelaphela izigulani, babonakala ngokugqoka izigqoko zokuzivikela ukuze bengahlangani lamagcikwane labo becine sebegula.

Zitshiyene inhlangothi ezitholakala ekhemesi, uthola kolunye uhlangothi kulemithi yokwelapha, kolunye uhlangothi kulokudla okwakha umzimba, kolunye uhlangothi kulemithi yokugcoba ukuze amajwabu anakekeleke kuhle

Kulezi insuku kulabo mongikazi abenza izinto ezitshiyeneyo lezigulane .Kulabomongikazi abokwelula izigulane amathambo ,imisipha nxa bengezwa kuhle . Kumbe nxa bethe banyela imisipha .

Umongikazi wezempilakahle uhlezi esitulweni. Ubukeka elandisa kodwa ehleli ezinzile okutshengisa ukubana uchasisela isigulane mayelana lomkhuhlane waso.

Kulezinsuku zinengi izikhali ezisetshenziswa ngabodokotela ukuze bahlole kuhle izigulane. Balakho ukusebenzisa omakhalekhukhwini ukuze babone okwenzakala ngaphakathi kwesigulane.

abantu bahlezi ezitulweni bagqoke iozigqoko ezilombala wesibhakabhaka kukhanya befundisana njalo befundiswa nagbezempilakahle mayelana lokuziphatha kuhle befunda njalo bethwele omakhala ekhukhwini okuyibona ababatshengisa imifanekiso emayelana lalokho abafundiswa ngakho

Inengi lentsha yakulezi nsuku isifundela ukuba ngomongikazi labo dokotela kungenxa yokuthi odokotela abanengi sebasuka bayasebenzela kwamanye amazwe.

Umuntu wesilisa ogqoke ijazi elilombala omhlophe ubukeka ehlanzekile njalo ehlambulukile ebusweni bakhe okutshengisela ukubana uphilile kahle kwezempilo.

Endaweni zemidlalo etshiyetshiyeneyo kuqakathekile ukubana kubelabantu abaqeqetshileyo ekunikeni abalimeleyo usizo lwakuqala olubizwa ngokuthi yifirst aid.

Umongikazi wezempilakahle uhlezi eceleni kwakhe kulomama ozithweleyo. Umongikazi lo uthwele umtshina uyawudlaladlalisa phezu kwesisu sikamama ethwele umabona kude wakhe otshengisa okungangaphakathi kwesisu sikamama.

Umabonakude utshengisa isisebenzi sekhemisi lapho sikhuluma lentatheli zindaba ezichwayisisa ziphenyisisa mayelana lokusebenza kwalindawo.

Omongikazi bezempilakahle basegumbini labo lokwelapha phambi kwabo kulesigulane esigqoke izigqoko ezilombala oluhlaza bakhanya bayasihlola leso sigulane.

Umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe ubambe umtshina ekhumbini lokwelaphela okutshengisela ukubana uyawuhlola ukubana uyasebenza andubana izigulane zibuye zizohlolwa.

Umongikazi wesilisa uhlezi uyabobotheka lomama womntwana bakhanya bejabulile kubonakala ukuba umntwana lo abamphetheyo uphile kahle kwezempilo.

Kuselabhorethori lapho okugcwele amambodlela atshiyetshiyeneyo afakelwe izinto ezehlukehlukeneyo okumele zihlolwe andubana imiphumela yakhona isiwe ezibhedlela lasemakilinika.

Umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe okhanya emuhle okhanya egcinekile ewondlekile njengalokhu akufundisa abantu emphakathini mayelana lokuziphatha kuhle kwezempilakahle.

Kulebhakane elilombala wesibhakabhaka, lombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala abomvu, layisibhakabhaka, lamnyama kunye lamhlophe. Ibhakane leli lichaza ibizo lesibhedlela.

IKhemesi ibonakala ngamabala amakhulu abhaliwe ngombala oluhlaza. IKhemesi kulapho osithola khona imithi yonke esingabe siyibhalelwe ngodokotela.

Emakhemesi uthola yonke imithi, wonke amafutha ongabe uwadinga. Amakhemisi la ayenza umsebenzi ube lula phakathi kweziguli labodokotela.

Kugcwele ekhemesi le. Amabhokisi emithi etshiyeneyo. Amabhokisi amaphilisi atshiyeneyo. Kutshengisela ukubana basanda kuthenga lezo zinto ukuze lapho kubuya izigulane, zingasweli imithi loba amaphilisi okuthi zelapheke.

Ekhemesi kuthengiswa imithi eyehlukeneyo. Ulakho ukuthila yonke imithi oyabe uyibhalelwe ngodokotela ukubana uyisebenzise ekhemisi lapho.

Ivinkili lokuthengisa imithi eyehlukeneyo elibizwa ngokuthi yi ASTRIDA famasi likhanya livuliwe kusekuseni abantu bayaphithizela bengena bephuma bezothenga imithi abayibhalelwe ngabodokotela.

Uluhlu lwezinto ezitholakala ekhemisi, kungaba ngamaphilisi, kube yimithi, kube yikudla. Lazo zonke izinto eziphathelane lezempilakahle yomphakathi.

Ekhemesi yindawo okutholakala imithi lakho konke okungasisiza ekuzelapheni, uthola imithi ifake ngezigaba ngokutshiyana kwayo lokusebenza kwayo.

Amabhokisi amanengi ahlukeneyo aphathele ama pilisi ehlukeneyo ayimihlobo etshiyeneyo edingwa yizigulane lapho zithe zethekelela ekhemisi ukuzodinga lawo mapilis loba leyo mithi.

Ekhemisi kubonakala ngamabhokisi emithi aqoqiweyo afakwa ngezigaba zawo njalo langeminyaka yalabo abasebenzisa leyomithi.

Amakhemesi ayasiza kakhulu ngokusithengisela imithi yonke esingabe siyidinga kunye lokudla konke okungaba kuselapha emzimbeni yethu. Amakhemisi aqakathekile ukutholakala yonke indawo yomphakathi.

Ivinkili lemithi litholakala yonke indawo yasedolobheni lakithi wonke umuntu yavunyelwa ukufika evinkilini ezothenga imithi kodwa abantwana abangaphansi kweminyaka elikhulu lasitshiyagalo mbili abavunyelwa ukuthenga evinkilini.

Yindawo ebukekayo elotshani obuluhlaza obuqunywe kakuhle, lezihlahla ezincane eziqunywe kakuhle ezicecisa imingcele yendawo. Kulemota yokuthwala izigulane ebizwa ngokuthi yi ambulance ngesilungu.

Evikilini lesibhedlela ulakho ukuthola imithi eyehlukeneyo ethengiswayo engasiza ukwelapha izigulane. Imithi leyi iyabe iphakitshiwe emabhokisini atshiyeneyo njalo iselapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ikhemesi livinkili elithengisa imithi yokwelapha. Ithengisa njalo lezinye izinto ezitshiyeneyo ezincedisana labezempilakahle ukuthi izigulane zithole ukusila.

Emavinkilini okuthengiswa imithi etshiyeneyo eyokwelapha, wonalawo abizwa kuthiwa ngamakhemisi loba amafamasi ngesilungu. Uthola imithi iqoqiwe yehlukaniswa kusiya ngeminyaka yalowu oyisebenzisayo.

Ikhemesi yindawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo, imithi leyi ivame ukufakwa phakathi kwamabhokisi lamambodlela kusiya ngezigaba zawo zokuthi ngowokwelapha uphi umkhuhlane.

Ikhemesi yindawo ebukeka kakhulu, etholakala ilenhlangothi ezehlukeneyo ezihlala imithi ngokwehlukana kwayo. Eminye imithi iyabe ifakwe emabhokisini.

Kuqakathekile ukubana labo abalamavingili okuthengisa imithi eyehlukeneyo eyezigulane ebizwa ngokuthi ngamakhemesi. Bahlale belemithi ehlukehlukeneyo ukwenzela ukuthi nxa isigulane zizothenga zithole inhlobohlobo yemithi eziyidingayo.

Lesi yisakhiwo esihle kakhulu okumangalisayo. Isakhiwo lesi sibhaliwe ibizo ngamabala alombala oyisibhakabhaka. Isakhiwo lesi siyikhemesi lapho okutholakala khona imithi eyehlukeneyo.

Ekhemisi livinkili elitshengisa imithi yonke ehlukeneyo ongayicabanga kuyatholakala imithi yabantwana abancani eyabantwana abasezingeni lentsha njalo leyabantu abadala abasebekhulile

Ekhemesi yindawo ebukeka kakhulu okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo okuthengiswa njalo lokudla okutshiyeneyo okwamazinga ayehlukeneyo kulohlangothi okuthengiswa izinto zabantwana kube lohlangothi oluthengisa izinto zabantu abadala .

Amakhemisi manengi kulezi insuku ezindaweni zonke, amanye abonakala ngamafasitela lapho umthengi afika ame khona ethenga. Amanye njalo uyangena phakathi ubukabuke nje imithi ebonakalayo phakathi kwaleyondawo.

Ikhemesi yemithi livinkili lapho okutholakala imithi eyehlukeneyo umuntu angabe eyibhalelwe esibhedlela. Uthola imithi yabantwana abancinyane, imithi yabantu abadala.

Indawo zonke jikelele zilamavinkili okuthengisa imithi esiyabe siyibhalelwe ngabodokotela labomongikazi esibhendlela lokho kwenza ukutholakala kwemithi kubelula njalo lokwelatshwa kwezifo kubelula.

Emakhemesi kulezi nsuku uthola imithi yonke engabe idingwa yizigulane, imithi yesintu iyatholakala ekhemesi , imithi njalo eyakulezi nsuku iyatholakala ekhemesi.

Abafundi bemfundo yase "University" bami phambi kwabanye abafundi lapho bebafundisa mayelana lokuziphatha kwabo kuhle njengentsha yakusasa ukuze bengaphambuki ezindleleni zokuphila impilo eziqondileyo.

Kusesigabeni lapho okubuthaniswe khona umphakathi ngabezempilakahle. Befundiswa ngemithi abangayisebenzisa ukuze besile andubana bevakatshele emtholampilo.

Namhlanje ngumkhankaso wezempilakahle lapho ababuttheneyo esigabeni sakithi, befake amatende, amatende lawo ehlukene. Abantu bahamba kwelinye bafike bafundiswe okutshiyeneyo, baphinde njalo badlulele kwelinye. Bathole futhi ukufundiswa okutshiyeneyo mayelana lezempila kahle zabo.

Abazempilakahle bachayile izinto abafisa ukuzitshengisa umphakathi njalo lamagwalibamduli abhaliweyo lokho abafisa ukukufundisa umphakathi.

Ligwalibamduli lomkhankaso okumemezela umkhuhlane osulubhubhane osubhahile esigabeni okubonakala ukubana yiwo osuqeda abantu.

Ngumkhankaso okhankasela umphakathi mayelana lomkhuhlane wetshukela. Abantu bayakhuthazwa ukubana bazinakekele ekudleni abakudlayo ukwenzela ukuthi bangahlaselwa yilowomkhuhlane wetshukela.

Kuqakathekile ukubana abezempilakahle benze imikhankaso emphakathini ukuze imfundiso yabo ifinyelele kuye wonke umuntu lalabo abalenkani abangathandi ukuya emtholampil.

Abantu esiqintini sakithi bahlezi phansi bathe gwaqa ngobunengi babo, bamelele abezempilakahle akade behamba bebamema mayelana lomkhankaso yogubhane lwe cholera.

kuqakathekile ukubana abantu bahlale besenza imikhankaso emayelana lezempilakhale imikhankaso leyi kumele inxazonke zokugula komuntu emzimbeni kungaba yikugula kwenqondo okwenyama kumbe okwenhliziyo

Abezempilakahle baphume ujumo ukuyasebenzela emphakathini ukuze umphakathi wonke usizakale uhlale uhloliwe kwesinye isikhathi bayakhankasa nxa bezayenza lowo msebenzi phakathi kwesigaba

Kuqakathekile ukubana abezempilakahle babelengwalo ezihlukahlukeneyo lapho befinyelela emphakathini befundisa okumayelana lezempilakahle yabantu.

Kulabesilisa abathathu lowesifazane oyedwa bakhanya bemelele ukuqhuba uhlelo lomkhankaso omayelana ngomkhuhlane othile.

Abezempilakahle babuthanise abantu namhlanje. Isigaba sonke sithe gwaqa. Silindele ukwethulelwa lokho okuqukethwe ngabezempilakahle lamhlanje.

Abantu bagcwele esitaladeni balinde abantu abezempilakahle abazoba khankasela mayelana lokuziphathakuhle kwemizimba yabo ukuze behlale bevikelekile emikhuhlaneni etshiyeneyo

Etafuleni kulomtshina osetshenziswa kulezinsuku ukuhlola ukubana umuntu wesifazana engabe ekhulelwe yini kumbe hatshi. Lowu mtshina ubonakala ngezibonelo ezimbili ezilokutshengisela ukubana umuntu uzithwele kumbe hatshi.

Intsha ithwele amagwalibamduli awokukhankasa mayelana lezocansi njalo bathwele amajazi okuzivikela emacansini.

Umfana osakhulayo obukeka ebobotheka kakuhle. Ebusweni bakhe kutshengisela ukubana ulempilo enhle njalo uqinile.

Umfanekiso wesisu sikamama ozithweleyo otshengisela into engabe ihleli esibelethweni sikamama kusetshenziswa umtshina okuthiwa yi scan.

Abantwana abangamankazana abasebangeni loluthomba babukeka bebobotheka ngoba bethwele izivijo abaziphiwe ngabalungu abangama dona abasekela uhlelo kwabantwana abangamankazana

Namhlanje ngumkhankaso wokunanzelela umkhuhlane okuthiwa yiAids osubulele abantu umhlaba wonke jikelele.

Umongikazi ogqoke impahla ezilombala wesibhakabhaka uqhubebela umama umntanakhe omcinyane emveni kokuba esemhlolile wambona ukubana umntwana uphilile kahle uselungele ukuthi ahambe ngekhaya.

abafundi bayafundisa ukwenza izivijo zokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba kwesinye isikhathi izivijo zesilungu ziyadula kakhulu kodwa lezi abazenzela zona kulula ukuzisebenzisa ngoba uyaziwatsha uzichaye zome elangeni uphinde njalo uzisebenzise

Umongikazi wezempilakahle ogqqoke amagilavisi amhlophe ezandleni ubambe isigulane ngesandla usithatha igazi ngomtshina wokuthatha igazi.

Abasebenzi bezempilakahle bahlezi ndawonye leziphathamandla zabo bekhanya bekhuluma besemhlanganweni omayelana lomkhankaso ozathi wenzakale esigabeni kulowo mnyaka.

Ngamantombazana amathathu aphethe igwaliba mduli elingumkhankaso wokuphakamisa wonke umntwana owesifazana jikelele.

Ngudokotela ohlola omama abazithweleyo. Esandleni sokudla uphethe isikhali asisebenzisa ukusifaka esiswini sikamama, ukuze abone kuhle kumabonakude lowu ophambi kwakhe, ukubana umntwana osesiswini sikamama uhlezi kuhle yini.

Kuqakathekile ukuba lefirst aid kit kuzo zonke indawo lapho abadlali abadlalela khona imidlalo yabo. Kungabe kuyimidlalo yenguqu, kungabe kuyimidlalo yokuncintiswano wokugijima kungabe kuyimidlalo ethile ehlukeneyo.

Singawaginya wonke amaphilizi ayelaphayo njalo siyinathe yonke imithi enathwayo ukuze sisile kodwa umuthi omkhulu omunye odingakala emzimbeni womuntu yikuzivoxavoxa esithi yi exercise ngesilungu.

Kuqakathekile ukubana abantu behlale bezelula imizimba yabo. Akukhethelekile ukubana yi ungowayiphi intanga. Wonke umuntu kumele ahlale ezelula umzimba. Abanye bazelula ukuba babelemizimba emincane njalo abanye bazelula ukubana baqine amathambo ngoba bekhangeleka becikizekile.

Nxa sizivoxavoxa kumbe sizelula imizimba yethu. Akumelanga sigqoke iloba yini. Kulezigqoko ezilungiselelwe ukuzivoxavoxa ukwenzela ukubana igazi ligijime kuhle emzimbeni njalo lemisipha ingabopheki.

Owesilisa ubonakala enatha amanzi, okutshengisela ukubana lithuba lakhe lokuzivoxavoxa lokuzelula umzimba. Nanku siyambona ethatha ikhefu enatha amanzi ngoba amanzi alungile kakhulu emizimbeni yabantu.

Kuqakathekile ukunatha amanzi amanengi nxa umuntu eqeda ukuzivoxavoxa ngoba amanzi ayancedisa kakhulu ukungezelela igazi emzimbeni

Lijaha elijwaqileyo elibukeka liqinile njalo lilihle okutshengisela ukubana liphilile ngezempilakahle. Linatha amanzi njalo amanye liwathela ebusweni, kuyindlela yokubana lingezwa ukutshiselwa.

Kuqakathekile ukubana abantu bazivoxavoxe ngaso sonke isikhathi ukuze babukeke baqinile lokhu kuyancedisa ukuyehlisa umzimba kulabo abondlekileyo njalo kuyancedisa ukungezelela umzimba kulabo abacikezekileyo

Emveni kokuba sesizivoxavoxile imizimba kuqakathekile ukuthi sinathe amanzi ngobunengi bawo ngoba amanzi aqakathekile ayangezelela igazi emizimbeni yethu.

Kuqakathekile ukuzivoxavoxa umzimba. Ukwelula amathambo lenyama zomzimba. Ukuzelula kakukhathalekile ukubana uyintanga enganani, njalo kakukhathalelkile ukuthi ulomzimba, owesilinganiso esinganani.

Nsukuzonke abantu nxa bevuka ekuseni kumele bazivoxavoxe bazelule amathambo omzimba, imisipha ukuze behlale belimizimba eqinileyo njalo engahlaselwa lula yimikhuhlane.

Ijaha eligqoke isikipa esilombala oluhlaza, siphethe ibhola elilombala wesibhakabhaka loyimpunga. Kuqakathekile ukubana abantu bavoxavoxe imizimba yabo ngemidlalo ehlukeneyo ukuze sizivikele kweminye imikhuhlane engathi isihlasele.

ngabantwana bemfundo yaphezulu abalomkhokheli wabo ofundisayo mayelana losizo olutholakala kuqala ebantwini andubana babize imota yokubathwalela esibhedlela okuthiwa yi first Aid

Umtshina lowu uqakathekile kakhulu. Kumele umuntu munye ngamunye eyenelise ukuwuthenga ahlale elawo endlini yakhe ngoba uyasiza kakhulu ukuhlola ibhiphi.

Siyabonga ulwazi esiluthola kwabezempilakahle ngoba selusenza ukuthi lathi ngemakhaya ethu senelise ukuzihlola imikhuhlane etshiyeneyo sisebenzisa imitshina yakulezinsuku andubana siyezibhedlela.

Kulezi insuku, indawo zokwelaphela abantu, seziphucukile kakhulu. Zilemitshina eminengi eyehlukeneyo. Eyenza umsebenzi wabodokotela, labomongikazi ubelula.

Minengi imitshina esetshenziswa ezindaweni zokwelapha izigulane esetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ukuhlola lezo zigulane nxa zithe zethekelela ezibhedlela.

Lo ngumtshina osetshenziswa ukuhlola izigulane kukhangelwe kumabona kude onamathele kulowo mtshina. Umtshina lowu usetshenziswa ukubona ingangaphakathi yesigulane.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zethu sonke ekadeni ibisetshenziswa ukwelapha abantu kodwa kulezinsuku njalo isivamile imithi yesintu.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu kwezempilakahle njalo imithi yesintu kayidingi ntengo ukuyithenga. Eminye iyatholakala egangeni eminye iyatholakala kuzihlahla lamaluba esiwahlanyela emagumeni ethu.

Yisihlahla esiluhlaza tshoko! Esilamahlamvu amahle. Atshengisela ukubana siyathelelwa. Kubonakala ngamahlamvu alesisihlahla, ukubana isihlahla lesi, siyathelelwa.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu empilweni zethu, njalo kumele sizilondoloze ngaso sonke isikhathi, zingaganyulwa okungelamvumo, ngoba yikho lapho esithola khona imithi eyehlukeneyo.

Amaluba aqakathekile ukulondolozwa kuhle ngasosonke isikhathi njalo akumelanga acentwe, alahlwe ngoba alusizo kakhulu ayasinika imithi yesintu nxa esethe alungiswa kuhle.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zethu njalo itholakala lula kakhulu kungela mali ezinengi eziphumileyo njengokuyathenga emakhemisi.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu empilweni zabantu. Akumelanga itshaphazwe kumele ilondolozwe kuhle njalo kumele ikhiwe nxa kumele kwenziwa imithi hatshi ukuphungugamulwa nje mahlayana.

Kuqakathekile ukulondoloza izihlahla zemvelo ngoba yizo ezisinika imithi esingayibhadaleliyo kulale esiyithola emakhemisi okumele sihlale silemali izikhathi zonke ukuze senelise ukuyithola.

Kubalulekile kakhulu ukulondoloza amaluba emvelo ukubana sihlale siwahlakulela, siwathelezela njalo siwakhupha amaxhakela ukuze amile kuhle abesesinika imithi esiyidinga eselaphayo nxa sigula.

Osiyazi labo sebephucukile kulezinsuku. Suthola belamakhemisi abo lapho abayabe bethengisa khona imithi abayabe bethe bayihluza, bayigaya, bayigiga bayifaka emagabheni loba emambodleleni ukuze abathengayo bathenge kuhle.

Umuntu owesifazane okhanya egqoke iqhiye emhlophe ekhanda. Ubonakala ebambe isihlahla esiluhlaza tshoko esikhanya silabantwana okuyibo abakhayo ukuze ayekwenza umuthi ngabo.

Kuqakathekile ukubana nxa kusenziwa imithi yesintu kwenziwe ngonanzelelo njalo langokuhlanzeka. Funa ekucineni icine isilimaza laleyo mithi kodwa kulezi insuku imithi yesintu iyalungiswa njalo ifakwe izinto ezivikela ukubana ingaboli njalo ingakhunti isetshenziswe okwesikhathi eside.

Imithi yesintu ebisetshenziswa kudala lakulezinsuku isivamile kakhulu ukusetshenziswa, kodwa isilungiswa ngobuciko obuphezulu kakhulu ukubana ihlale okwesikhathi eside ingakhuntanga, ingabolanga ukwenzela ukubana ingafaki abantu ebungozini abayisebenzisayo.

Kugcwele imithi lapha eyesintu njalo kubonakala owesilisa ekhanya eyiqoqa okutshengisela ukabana lowo muntu wesilisa angaba yinyanga kumbe isanuse semithi yesintu

Imithi yesintu kulezinsuku iyalungiswa kuhle ifakwe emagabheni, njalo ifakwe ngezilinganiso ezifaneleyo ukwenzela labo abathengayo.

Siyayincoma kakhulu imithi yesintu ngoba kulezinsuku iyalungiswa iyenze amafutha okugcoba ayenza ijwabu labantu lihlale libutshelezi njalo lilihle kakhulu.

Imithi yesintu eminengi etshiyeneyo emeinye ifakwe emiganwini etshiyeneyo eminye isehlobeni lwamahlamvu eyinye njalo icholwa ibe yimpuphu eyinye njalo igaywe ibe yizigojwana.

Inkomitsho ephathele zokuhlanza amazinyo njalo kulomuthi wokuhlanza amazinyo ofanekiswe icena. Okutshengisela ukuthi lowo muthi phakathi wenziwe ngokunye kwahlanganiswa lecena.

Ngamaluba asemagabheni akhanya ehlanyeliwe, amaluba lawa alombala oluhlaza tshoko, amaluba lawa ayasinika imithi nxa esethe alungiswa kuhle.

Imithi yesintu layo kulezinsuku iyalungiswa kuhle , igigwe kumbe icholwe ibisifakwa phakathi kwamaphakethi ukuze ithengiseke ngesipimo esiyiso

Ngamahlamvu etiye ayenzwe ngecena. Icena kuyisihlahla sesintu esimila loba kuphi kwendawo esitholakala egangeni. Icena lilusizo kakhulu ebantwini.

Imithi yesintu kulezi nsuku isiphucukile kakhulu. Iyagigwa, igaywe, iyenziwe ibe yimithi yokugcoba kumbe eyokunatha, ibisifakelwa emaphakethini akulezi nsuku.

Abazempilakahle bethekelele umlimisi olima izilimo ezingumuthi eziphathisa ukwenza imithi yesintu bayancoma bayabuka njalo bebabaza imisebenzi eyenziwa yileyo mithi yesintu ingakho bayakhuthaza ukubana abantu balime imithi encedisayo kwezesintu.

Isithelo se"Ginger"yisithelo esiqakatheke kakhulu kumele wonk'umuntu ehlale elaso, ikakhulu ngesikhathi somqando, siyasiza ukukhudumeza umzimba nxa usinatha loba usihlafuna.

Kulezi insuku imithi yesintu, isilungiswa ngobuciko igaywe ifakwe emabhokisini loba emambodleleni ibisifakwa njalo izinto ezilobuciko eziyivikela ekuthini ingakhunti ihlale okwesikhathi eside ilokhu isebenziseka.

Imithi yesintu minengi esiyithola ezihlahleni kanye lemalubeni. Eyinye sisebenzisa amahlamvu ezihlahla , eyinye sisebenzisa impande , eyinye izigojwana lamaxolo alezo zihlahla.

Zinengi indlela ezokulungisa uhluze imithi yesintu, ungazigiga zibe yimpuphu kumbe loba ukuzigayisa zibe yimpuphu kumbe ungazichola.

Liqula labantu ababona ngezempilakahle eziphathelane lokusetshenziswa kwemithi yesintu. Babukisa umuthi wesintu otholakala esihlahleni okuthiwa licena.

Izihlahla ziqakathekile ngoba ziyasinika imithi yesintu. Kumele sihlale sizikha izikhathi zonke ,sihlale sizibekile ezindlini ukwenzela ukuthi nxa sihlaselwa yimikhuhlane sibe lemithi yokusebenzisa andubana sithole imali yokuyathenga eminye imithi emakhemisi.

Isihlahla seluba ,esiluhlaza tshoko. Iluba leli liyenelisa ukusinika umuthi wokuthi sizelaphe nxa siphathekile emzimbeni.

Kudala izanuse, izangoma, inyanga bezisebenzisa imithi yesintu ziyigebha ezihlahleni eminye njalo ziyixoza emaxokweni ezihlahla, njalo eminye ziyithola emahlamvini ezihlahla kunye lezithelo zezihlahla.

Izihlahla ezemvelo ziyasiza kakhulu ,kungakho kumele sizilondoloze izikhathi zonke. Zingaphokucentwa noma ukuganyulwa nje ngoba yikho lapho esithola khona imithi esingayibhadaleliyo.

Ezindaweni ezinengi lapho esakhele khona kuvamile kakhulu ukubana akusweleki ngitsho lesisodwa isihlahla sokwelapha umkhuhlane othile kumbe iluba elokwelapha umkhuhlani othile.

Amaluba mahle ayacecisa njalo ayakhanya amanye amaluba ayazimilela amanye ayahlanyelwa wonke amaluba asinika imithi eyehlukeneyo eyelaphayo.

Zinengi izihlahla ezitholakala egangeni, ezisinika imithi imihlonhlo layo ngezinye zezihlahla ezisinika imithi kodwa ziyingozi kakhulu zifuna ukusetshenziswa ngonanzelelo.

Izihlahla zemvelo eziluhlaza tshoko ezitshengisela ukubana ziyathelelwa ziyathola amanzi kuqakathekile ukubana silondoloze imvelo yethu singayigamuli ngoba kulapho okuvela khona umoya esiwuphefumulayo lemithi esiyisebenzisayo ukubana sisile.

Amaluba emvelo loba izihlahla zemvelo zingumuthi osiza kakhulu emphakathini nxa umphakathi usuthe wagula. Kodwa kumele asetshenziswe ngonanzelelo ngezilinganiso ezifaneleyo. Ngoba amanye ayabulala emveni kokuba esesetshenziswe ngesilinganiso esingayisiso.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu kwezempilakahle yabantu. Imithi yesintu eminye itholakala ngokugejwa, eminye itholakala ngokuxoza amaxolo eyinye njalo itholakala ngokubilisa amahlamvu alesosihlahla abesenathwa esengumuthi.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu, kusetshenziswa amahlamvu ezihlahla, abantwana bezihlahla, amaxolo ezihlahla, impande zezihlahla

imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo isenza sihlale siqinile emizimbeni yethu imithi yesintu ulakho ukuyinatha njengamaphilisi ulakho njalo ukuyihlafuna loba ukuginya umsobho wayo ukuze usile

Ihanyanisi ingumuthi omkhulu kakhulu ekunqobeni igcikwane lophepha lokukhwehlela umhluzu walo uqakathekile kakhulu ungawuhlanganisa letshukela.

Imithi yesintu etholakala iyizigojwana loba impande kumele igigwe ukuze isale isiyimpuphu ibisisebenziseka lula.

Kunengi okusetshenziswa emithini yesintu lapho abantu beselatshwa kungasetshenziswa abantwana bezihlahla zemithi yesintu, kungasetshenziswa impande, kungasetshenziswa amahlamvu kumbe amaxolo esiwaxoza kulezo zihlahla.

Amaluba amanengi mahle, njalo ayacecisa imvelo yethu. Amaluba lawo angumuthi. Amanye njalo ayahluzwa umsobho wawo ube yiwo oyelaphayo.

Imithi yesintu lulezi insuku iyagaywa, icholwe layo yenziwe ifane lamaphilisi esikhiwa ithi nxa isipakitshiwe emaphepheni ikhanye layo ifana lamaphilisi akulezi insuku.

Kuqakathekile ukulondoloza imithi yesintu, kungakho kumele ngazozonke izikhathi sikwazi ukubana singayisebenzisa , siphinde sihlanyele eminye siyithelezele ukuze ikhule.

imithi yesintu iyatshiyana kulama luba atshiyetshiyeneyo asinika imithi etshiyeneyo kulechena i chena liyahluzwa umhluzu walo usebenza izinto ezitshiyeneyo ungawenza umuthi wokugcoba uwenze umuthi wokunatha

Amahlamvu alombala oluhlaza tshoko , amahlamvu lawa ayaxhwathiswa athi nxa esexhwathisiwe umhluzi wakhona yiwo okumele umuntu awunathe ukuze elapheke.

Imithi yesintu yehlukene njalo itholakala endaweni ezihlahleni ezehlukeneyo. Eminye itholakala emalubeni eyinye itholakala ezihlahleni. Ezihlahleni lapho kusetshenziswa impande kungaba ngamaxolo kungaba ngamahlamvu njalo.

imithi yesintu itholakala yonke indawo ungakhangela lapho esihlala khona akusweleki ngitshomunye lamunye womuthi ongayelapha othola izihlahla eziyelaphayo ezinikeza izithelo esizihlanyelileyo emagumbini ethu ungaya njalo egangeni uthola izihlahla ezehliukeneyo ezelaphayo

Isihlahla silamahlamvu aluhlaza tshoko silabantwana abalombala olithanga ababizwa ngokuthi yintume . Intume ingumuthi omkhulu kakhulu emazinyweni .

Amaluba kunye lezihlahla kuqakathekile ukulondolozwa kakuhle ngoba yikho lapho esithola khona imithi yesintu esinga yibhadaleliyo esizikhela yona ezihlahleni kumbe sizigebhele yona.

Kudaala bekusetshenziswa amaluba izihlahla ukwelapha. Kodwa kulezi insuku sekusetshenziswa amaphilisi lemithi yesikhiwa. Kodwa sekuvamile njalo ukusebenzisa izihlahla lezi zenziwa ngendlela elobungcitshi ukuze abantu belapheke ngazo.

Izihlahla lamaluba asendle ziqakathekile kakhulu, ingakho kumele zilondolozwe ngokugcweleyo ukuze abantu bahlale besenelisa ukuthola imithi yesintu.

Izihlahla utshani lamaluba kumele lokhu sikulondoloze kuhle izikhathi zonke akumelanga nje sikugamule loba sikucente nje mahlayana ngoba yikho okusiphathisa ngokusinika imithi yesintu esiyidingayo esingayi bhadaleliyo.